Salin gbiribi n bɛ salima gbibu shee shab biɛla katiŋa n gaari boɣali ka shab gbubi soobuli nima n gbira ka shab mii siɣi ʒɛ boɣali ni shab zaŋla gbambihi nkari koma bahara

Paɣaba mini dabba n ʒi karim zoŋni ka bi karimba ʒɛ tooni n wuhuriba kompiuta nima foon nima ni buku nima ka di pa teebuli zuɣu bi pam yɛla neen sabila

Paɣa n ʒiya n tabi dikpuni kura ka teebuli ʒɛya parantɛ ni chɛriga ni gbambila ni suwa ka di tam teebuli maa zuɣu duɣu tamla kurifooti zuɣu n ʒɛya

Niriba pam n to ayirimo ka wuɣi bɛ tiŋ filaaki zuɣusaa ka pirinsi biɛni n goori zabli yino zala tooni n daari piringa bahira ka bɛ pam zaŋ nyɛ'pobrisi m pobi bɛ maŋsi.

Kuliga ni ka ŋarima pa di zuɣu ka yiya biɛni loori nim biɛla yiya maa ni ka tihi ko n gili kuliga maa yiya ʒɛla kuliga maa kpaŋa ka pili chɛmsi ʒiɛhi

duu puuni din dikila nyɛla zaɣ piɛlli ka foto nim tabi tabili ka laati gba yili zuɣusaa duu maa puuni mali kuɣusi ka di mali dufɛya teebuli shɛli ʒɛ kuɣusi maa gbuni ka foon nim ayi paya ka kapu nim ayi ʒɛya n ti pahi mɔri

Zoli n biɛni ka tihi ni mɔri bili dizuɣu loori nim din waɣa waɣa tam palli zuɣu chɛna ka Loori shɛŋa nyɛ loori kura n gba ʒɛya ka shab ƶɛ loori kura maa gbuni

Yaari puuni ka kuri waɣala dibaanahi ʒɛ n tili dikpuni ka di gilaas biɛni gilaas maa nyaanga tihi biɛni ka bi zaŋ foto n tam taabo zuɣu n kpahi yili dikpuni maa koliba nim tamla taabo maa zuɣu

Laa puuni ka zaham bɛni gala dibaata boraadɛ nima naanzua kamantoosi ka bi baɣasi niŋ laa maa tamla chinchin zuɣu n pa teebuli zuɣu

Nirabaa anii n gbiri salima bi gbiri maa ka gbubila soobuli nima ka mali bi mashin ka papu tu mashin maa ni ko biɛɣu puuni ka mashin maa bɛ ka tihi din vari kuui ni mori ka di ʒɛ bi tooni ha

Ɛapɔt puuni ka alɛpilɛ nima ayi bɛni ka dabba ayi za alɛpilɛ maa zuli gbuni ka paɣa so zaya n nyaɣi bia ka nyaɣi baaji ka mali baaji yini tiri doo so doo maa gba naba zuɣu baaji pami.

Paɣaba n adiiku nima ka so zi tiŋa ka so za bi tooni n zaŋ o nuu tabi o shɛɛ n diri ban zi adiiku nima maa feela bi zala tia gbinni ka mori bɛ bi tooni ha do so zami n zaŋ o nuhi labisi o yɛanga.

Dabba noli n zaya bɛ zooya bɛ yela niɛnpiɛl'waɣala ka niriba ayi pili zipiligu ban za tooni maa tiritila binshaɣu wuhiriba ban kpalim bɛ sheba zaŋla bɛ nuhi labisi bɛ nyaanga ka sheba mee n zaŋ bɛ nuhi m pa bɛ nyɔɣu zuɣu.

Dabba ata n ʒɛya ka yino nyɛ ninkurugu ka pili zipiligu bi niraba ayi laɣammi gbubi tahapoŋ ka tahapoŋ shɛli ʒɛ tiŋa ka bi boori bini niŋdi dinni biɛŋ ʒɛla bi nyaanga ka tiɛriŋ ka bɛ bi nyaanga

Niraba pam n ʒiya n yɛ kali niɛma ka paɣa so zaŋ nyingokoriti yɛ ka piri bansi ka niraba ata ŋmɛri gungona ka shab ʒɛ zuɣusaa n ŋmɛri dawulɛ ka lunsi ʒɛ bi nyaanga kom biɛla bi tooni

Paɣa kpambi n ʒɛya n bobi laringbɛri bi yɛla chinchin niɛma paɣa so bɛla tooni n zaŋ o nin fi tiŋa ka so mii bɛ o nyaanga n wuhi o nuu zuɣusaa ka paɣa so mii kpabi bia

Toyi ziliji nima n chena di chenila toyi ziliji naba zuɣu la bia doya n vorili ka bia maa nyaanga piɛɣu biɛni o zuɣu polo ka boɣasi sheli doya ziliji maa gbini ma niriba ata chena.

Tipa kara diba ayi n-za bɔɣili ni ka loori karili toori tankpaɣu n-niŋdi di puuni tipa yini maa din pun toomi n-naa bɔɣili maa zuɣusaa tihi zami loori shɛli din toori tankpaɣu maa nyɛla zaɣ' dɔzim ka tipanima maa nyɛ zaɣ' ʒɛhi